Amewo le ʋe ɖum hele afɔ tum anyi hele kpo tim. Wo le xlaƒoƒo me afi le ewɔ ɖum eye wodze wo nɔnɔewo yo me. Woɖɔ kuku vovovowo eye ɖewo hã bla ta vovovowo. Wobla nu ziwo alo etse ɖe afɔ hele afɔ tu anyi wo le ɖiɖim.

Amewo do awu yibɔ le zɔzɔm le fli me le beɖome eye ŋutsu aɖe hã lé tsitrenuxa aɖe ɖe asi le beɖomea kplɔm, ame aɖewo hã le kpɔtɔtɔ aɖe me hele nu kplɔm le afi ma.

Yevunyɔnu tsi atsitre ɖe egbe ŋkuŋuŋui dzodoƒe helé ekplu kple agba ɖe asi le tsi trɔm le eme. Edo awu abɔ ɖiɖi ƒe ke yi ke le amadede le abe gbe mu ene eye egado atakpui ke ƒe amadede le dzɛ̃, eglia ŋu wɔ hi ɖe eye seƒoƒo hã le eƒe megbe.

Ame eve le dɔwɔm le gakpo gbogboaɖe ŋu eye ɖeka tsiatsistre eye ɖeka hã bɔbɔ woɖio kuku hɛwo eye wodó awu ʋlaya yikɛ xɔ wóƒe ŋutiwo kata

Ame eve. Nyɔnu ɖeka ŋutsu ɖeka bɔbɔnɔ anyi hele nu ŋlɔm eye ame aɖewo hã yi ke le agbɔsɔsɔ me hã tsi atsitre ɖe woƒe ŋkume. Wole agbale yi ke agbalevi yi ke ƒe amadede le abe aŋtsiɖiɖi ɖe asi.

gakpo dɔwɔla woame etɔ̃ eye waomeve le gakpoawo ɖasi eye ɖeka hã le wóƒe megbe woɖiɔ kuku hɛwo eye woameve yike le gakpoa ɖasia wohã woɖiɔ gaɖoŋkui eye wóle dɔwɔm le gakpo dɔwɔƒe gã aɖɛ mɛ

Ame aɖewo le mɔ zɔm yina eye wole agbɔsɔsɔ aɖe me eye wodo awu aŋugba vovovovowo. Eɖewo do aŋugba...awu aŋugba dzɛ̃ kple blɔ kple black eye wolé woƒe agbawo ɖe asi yina abe ame siwo le ŋuŋum yina du bubu me.

Watseɛ le agbame, shitɔ hã le edzi. Wokɔ abladzoɖiɖitɔtɔ hã da ɖe exa. Elã le edzi, supageti hã le edzi, wofli ɖe hã kɔ ɖe edzi eye wogafli sabala hã kɔ ɖe edzi le agba me.

Sukuviwo le sukuxɔme. Ɖewo nɔ anyi kpla woƒe bagiwo eye ɖewo hã wo tsit atsitre. Yevu dze aɖe le wo me eye wodo awu vovovowo. Woƒe nufiala ɖeka hã tɔ ɖe sukuxɔa ƒe mɔnu. Woŋlu nuwo ɖe ekpe yibɔ dzi kple nuŋlɔti ʋiwo.

Ame ade le lãmesẽ fefe wɔm eye ɖewo tɔ ɖe anyi eye ɖewo hã dzo ɖe dzime. Wodo awu yi ke ƒe amadede le vovovo. Anyigba si wole lãmesẽ fefea wɔm le hã ƒe amadede nye blɔ eye wote efli ʋi ɖe wo me. Ame aɖewo hã le kɔto le wokpɔm

Ŋutsu enyi le dɔ wɔm kple gako gagagã ɖewo eye wolia gakpoawo dzi eye woɖiɔ kuku yi ke ƒe amadede le abe aŋtiɖiɖi kple kuku ʋiwo. Wodo awu yibɔ kple awu ʋiwo.

zikpiwo le anyinɔ xɔ me le ɖoɖo nyuitɔ me eye titina me kplɔ yike wowɔ eŋti kple atukpa li eye woda ahano tukpa kple agba aɖe yike wókɔ atikutsetse aɖe kɔ ƒo ɖe me le edzi

Ɖetugbi nyakpɔ fia ɖiɔ eƒe ɖetugbi nyenye fiakuku eye wogakɔ eƒe ɖetugbi nyenye vɔ kɔ kpla ɖe abɔta hele asi ŋuŋum na ame yiw le teƒea.

nyɔnu mlɔ anyi ɖɛ kɛntɛ gbawo mɛ woɖó kɛntɛa ɖɛ nɔnɔme nyui aɖe me eye wobla kɛntɛawo ɖɛ rɔba mɛ avɔ bubuwo hã le afima eye woti gɛɖɛwo ɖɛ ayamɛ nyɔnyua lɛ ŋukom lɛ kɛntɛawo mɛ eye kɛnte nɔnɔme tata vovovowoe la fima

Amewo le tsi ƒum le tɔ me. Wo ame akpagãtɔwo medo awu ɖe dzime o. nyɔnuwo kpel ŋutsuwo kple ɖeviwo katã sia le afi ma eye wo le tɔ me le tsi ƒum eye geɖewo hã do abɔwo ɖe dzi le dzidzɔ kpɔkpɔ me le tsia me.

ame etɔ̃ nyɔnu ɔmeve kple ŋutsu ɖeka le dɔwɔm le seƒoƒowo ŋtsi sike wó dó ɖe ŋugó vovovowo me wóle seƒoƒoawo ɖe asi eye wóle dɔwɔm le woŋu

Ame atɔ̃ le dɔ wɔm le seƒoƒo gble me, ametrsitsi woame eve kple ɖevi woame etɔ̃ eye wole dzidzɔ kpɔm le seƒoƒoa ƒe tsitsi ŋu eye wolé seƒoƒoa ɖewo ɖe asi eye wodo asiwuiwo hafi le dɔ wɔm le seƒoƒo gblea me eye wobɔbɔ nɔ anyi eye ɖewo hã tsyɔ akɔ.

Ŋutsu woametɔ̃ le ekpe mẽmẽ ɖom hekɔ le xɔ tum eye woɖɔi kuku sesiẽ yi ke ƒe amadede vovovo. Woameve do awu yi ke eƒe amadede le blɔ eye ɖeka hã do awu yi ke ƒe amadede le ʋi ɖe.

Ɖevi aɖewo tsi atsitre eye bubu aɖewo bɔbɔnɔ anyi hele ŋutsu aɖe yi ke le gakpo vi aɖe ɖe asi hele gakpo bubu aɖe ta ƒom xa eye kopɔt aɖe le ŋutsua gbɔ.

Dzobibifɔku aɖe dzɔ le teƒe sia eye dzobibifɔkua la vi eŋu siwo tɔ ɖe afi ma eye dzoa be teƒeawo katã eye teƒe sia nye teƒe yi ke wodzene ami le eye ŋu geɖewo hã le eme tsom elabena teƒea te ɖe lɔrimɔto ŋu.

Nyɔnu woame tɔ̃ le atikutsetsedzraƒe aɖe eye woame eve tɔ ɖe atikutsetsea dome eye ɖeka hã tɔ ɖe atikutsetsea woƒe megbe. Atikutsetse vovovowo labe aŋuti, akɔɖu, abeble wo katã wole atikutsetseadzraƒea.

Xɔ aɖe kaka le afɔku aɖe ƒe dzɔdzɔ vɔ megbe eye ati siwo wokɔ tu xɔ la, wo katã kaka ɖe afi ma. Ame nu zãza la be suɖi kple nu si wokɔ ku na tsi hã wo katã kaka ɖe afi ma nyamaa.

Afɔkpa vovovowo le ɖoɖo tɔxɛ aɖe me le fiase me eye wowɔ edzi kple nutata vovovowo yi ke nya kpɔ fain eye woɖo ɖe kete aɖewo hã xa le fiasea me.

Nyɔnuvi wɔme ene ɖu nu vɔ hele adzidzɔ kpɔm le nu kom. Wodo awu si ke ƒe amadede le vovo. Ɖeka bla ta kple avɔ eye ɖeka hã ɖɔ kuku yibɔ. Wo le nu kom kple dzidzɔ.

Ameha aɖewo tɔ ɖe amekukuɖaka aɖe gbɔ yi ke ɖige ɖige wole eye asrafo aɖewo hã le ameawo me. Amea akpa gãtɔwo katã do awu yibɔ eye ame aɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi. Ame aɖe hã dze klo ɖe ame si bɔbɔ nɔ anyi la ƒe akɔme.

Ameyibɔ nyɔnuvi woame atɔ̃ le atu wɔm na yevu nyɔnuvi la eye wokpla ɖe yevu nyɔnua ŋu le dzidzɔkpɔkpɔ me, ye yevu nyɔnua hã le dzidzɔ kpɔm ɖe wo ŋu.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe fiase ƒe ŋgɔgbe hele dɔ wɔm le kɔmpita dzi. Ele ŋdɔwɔŋusẽxɔ nu zam kɔle edzo dem eƒe kɔmpita kple mobafon me le fiasea ƒe ŋgɔgbe.

Ame eve le dziɖegbe kaɖitsiŋu le dɔwɔm le eŋu eyɛ wóle nugó aɖe me le dziame, ameve mawoa woɖiɔ kukuɣii eyɛ wó ga dó awu blɔ eyɛ wóle kawo ɖeasi le dɔwɔm le kawo dzi le ayame

Amewo le dɔ wɔm le xɔ gã ɖe yike me nugo aɖewo le eye woɖɔ kuku hedo awu yi ke xɔ ƒe ŋutiwo katã. Wokpla woƒe dɔwɔnuwo ɖe woƒe nu woe eye antrɔe kple dɔwɔnu bubuawo hã la be kawo hã le afi ma.

Yevu aɖewo tɔ ɖe dziƒoxɔ yibɔ aɖe ƒe ŋkume eye wodo woƒe dɔwɔwuwo yi ke xɔ woƒe ŋutiwo katã. Dɔwɔwɔwo ƒe amadede ye nye gbemu kple dzitɔ eye woga ɖɔ kukuwo eye kukua ƒe amadedewoe nye ʋi kple dzi

Nyɔnuviwo ta avɔ ɖe akɔta hele zɔzɔm le fli me le ablɔ dzi. Wo le gagbawo yi ke wotu nuwo ɖe eme ɖe eta. Ɖewo do kɔmega eye ɖewo medo kɔmega o. Avɔ siwo wota la ele amadede vovovo me labe kente ene.

Amewo do awu ʋɛ̃ lé atukpaviwo ɖe asi hele etsi aɖewo trɔm le me le labɔratri. Wodze ŋkume wo nɔ nɔewo eye ɖewo hã wole nu kom, eye glas viwo alo atukpa viwo le wo gbɔ.

ŋutsu woame adre le exɔ táme eye wóle sola panel dem le exɔa táme woame atɔ bɔbɔ eye woameve la tsiatsitre woamene ɖiɔ kuku aŋgbaɖiɖi eye wóle dɔwɔm le exɔ táme

Ŋutsu kple ɖevi nyɔnu le nu ɖum le kplɔ ta eye ɖevi la kɔ elã kɔ de ŋutsua ƒe nu me eye ŋutsua hã ke nu me le elã xɔm be yeaɖu.